Ingurube n'imwe mu matungo magufi magufi akundwa cane n'abarundi cane cane abakunda kuja mukabare akankwa n'abantu bo mu madini y'abadiventisite, isilamike nayandi, kandi ingurube ziroroshe kugaburira gose kuberako uziha ivyasigaye vyose kandi irya vyose.